Mucheka mutsvuku wakapetwa uye wakasungwa une tsono irikupinda nepakati pawo . Mucheka uyu une zvishinda zvakabva pauri zvishinda izvi zvitsvuku zvekare , uye wakaiswa pamusoro pe jira rine mavara e denga iro riine ruvara rwe pepuru.

Imba inoratidza kuti inoshandirwa nevanhu vakawanda zvikuru kwazvo. Yakakura zvikuru kwazvo kuitira kuti vanhu vese ivava vawane pekushandira pakura. Uye yakashoshewa nemadziro akavakwa eruvara rwetsvuku akavakwa zvakanaka kwazvo.

Shiri yakamira pachitavi chitete tete, ineruvara rwebumudza pamuvira payo uyepachiso payo pane amwe mavara akawanda akati kuti. Paneruvara rutema panerwe pepuri, uye rwegoride. Pamuromo payo mutema.

Vatambi vemutambo wekiriketi. Vari kutamba vari munhandare. Umwe wacho murume muchena akati kurei akapfeka nhumbi dzeruvara rwebumhudza. Umwe wacho ari parutivi haasikunyanya kuonekwa asi akapfeka nhumbi tsvuku.

Mugwagwa wakagadzirwa kuti motokari dzifambe dzisingasimudzi guruva. Mugwagwa uyu unoratidza kuti hauchisina kunaka sezvaifana kunge wakaita. Mune vanhuevakawanda varikufamba vachikwira vamwe vachidzika. Nechepadivi pemugwagwa uyu pane vanhu varikutengesa zvarikutengesawo.

Imba huru kwazvo inoratidza kuti yakatopera kuvakwa manje manje. Imba iyi yakanaka kwazvo uye yakavakwa nezvidhina zvitsvuku. Panze peimba iyi pane zvidhinha zviripo zvinoratidza kuti hazvina kushanda uye hapana kutsvairwa zvakanaka-naka.

Bhuru rakamira mukanzira kadiki richiratidza sokuti ranga richidya mashizha ari parutivi pavo kana kuti uswa huri nechemuzasi maro. Bhuru iri rine ruvara rupfumbu asi rine patema nechepedo nekumusoro waro uye zvinyanga zvidiki.

Rori rakakura kwazvo rinemavhiri akawanda. Kumashure kwacho kwakashama. Uye rori iyi yakanyorwa zvayakanyorwa nezvichena. Rori iyi ndeyeruvara rutema uye yakareba.

Mumba makarongedzwa zvakanaka . Mune tafura yakakomberedzwa nezvigaro zvishanu zvakafanana nayo zvinova zveruvara rupfumbu.

Vanhu vanoratidza kuti vari pakereke pasowe. Vari kufamba vakananga kumucheka weruvara rwebumhudza wakaturikwa nechekwavari kuenda. Vazhinji vavo vakapfeka magemenzi machena, vamwevo ndivo vakapfeka eruvara rwedenga, vamwevo havana magemenzi. Vanhu ava havana shangu. Vari kufamba pasi netsoka.

Vanhu vakawanda varikufamba mudhorobha vachiita zvakasiyana siyana. Kwoita vamwewo vakamira achitengesa nokutenga zvimwiwa nezvidyiwa zvirikutengeswa. Pane akabata magaba vaviri eruvara rwedenga rwakasvibira.

Mukadzi akagara pamugomo weruvara rwedenga wakasvibira. Parutivi pake pane makadhibhokisi mahombe kwazvo aneruvara rwepfumbu yakanotsvukuruka. Nechekumashure kwake kune vanhu vatatu vakamira vanoratidza kuti varikutaura zvavarikutaurirana uyewo nechekumucheto kune vamwewo vanhu vane zvavarikuita pamakadhibhokisi aya.

Mibanana ine mabanana akaibva zvakaisvonaka uye anoratidza kuti akasvika uye akawanda havasati atemhewa mibanana iyi yakatsigirwa nemiti nezvitanda kuitira kuti isadonha pasi.

Mudhorobha mune vanhu vakawanda varikuita zvakasiyana siyana. Mune varikutengesa zvavarikutengesa. Poita varikungofamba. Kozoita vamwewo vakagara, kune vakagara pazvituro koita vakagarawo pazvitombo

Matombo maviri ari mudondo asina kunyatsa kubatana asi pakati pavo hapana musiyano wakasiyana. Matombo aya rimwe rakanoita dema uye rimwe ijena. Nechekumusoro kwawo kune mauswa ariko akaomarara zvinobva zvamapa ruvara rwegireyi. Kwoitawo zvimiti zviriko zvine mashizha ane ruvara rwebumhudza.

Nyimo dzakawanda dzakamenyewa dziri mutswanda yakakura. Dzakasiyana muzera uye mavara adzo. Dzimwe ichena dzimwe itsvuku dzimwe inhema uye dzimwe dzakakura dzimwewo ndodiki.

Kumusoro kwemugwagwa wakagadzira zvakanaka-naka. kuti motokari dzifambe zvakanaka dzisingasimudzi guruva. Kune gonyeti ririko rine musoro weranjisi. Tichidzoka nechekurutivi kuno tinoona matombo emakuva akagadzirwa zvakasiyana-siyana.

Mugwagwa wemotokari wakagadzirwa zvakanaka kuitira kuti motikari dzisafamba dzichisimudza guruva, nechekumberi tinoona pakubuda kwemugwagwa uyu pachipinda mumugwagwa usina kugadzirwa unoratidza kuti unofambirwa futi nemotikari asi hauna kugadzirwa. Tinoona nzvimbo iyi ine miti dzakawanda uye dzine mashizha eruvara rwebumbudza dzisina kuoma.

Dheka rinoratidza kuti rakagadzirwa nemapuranga neruvara rwepfumbu yakanosvibira. Mukati maro mune chikafu chakabikwa zvakaisvonaka kwazvo mune nyama yakawanda yakasiyana-siyana uye yakaiswa matomati nemuto.

Murume akapfeka mutodo uye hembe ine mavara akawanda-wanda neshangu nhema dzakanyorwa nezvichena akabata chingoro chesimbi chine mavhiri maviri . Muchingoro umu mune masaga akawanda zvikuru kwazvo uye akapetwa kuti akwane musaga umu.

Bundo rinoratidza kuti rakadzvarwa kuti pariri panake. Rimwe raro rakaoma kuratidza kuti harina kudiridzwa kwenguva yakareba. Rimwe ndorakaitawo reruvara rebumhudza rinoratidza kuti richiri mhenyu uye richiri kushandisika zvakanaka richionekera.

Kuseri kweimba yakavakwa nezvidhina zvitsvuku uye ine mafafitera maviri. Kune dondo ririko rinenge raimbova bindu asi hamucharimwi. Naizvozvo mune hamo masora eruvara rwebumhudza mamwewo akawoma anoratidza kuti haana kusakurwa kwenguva yakareba.

maruva kana miti yakaiswa muchigaba chinenge chependi

Mudhorobha mune vanhu vazhinji varikufamba vachikwira nekudzika. Nechemumugwa mune kombi chena irimo inoratidza kuti ine vanhu mukati vakazara. Pane chinhu chinoratidza kuti nzvimbo iyi inekwairi kunosvitsa vanhu kuchinhoyi.

Dehwe remhuka rinotorwa richiiswa pamba pamambo, kuti zvionekwe kuti pamba pamambo kana kuti pachituro chamambo kuti chionekwe nemunhu wese kuti ichi chituro chamambo. Dehwe iri rinoratidza kuti rakachena uye rakagezwa rikanamirwa pamadziro.

Vakadzi vaviri varikufamba panenge pamagirosa. Umwe mukadzi akamiridzana nemotikari nhema yakamira. Uyewo pane vakadzi vaviri vakagara pazvitoro.

Mombe dzawanda kwazvo dziri kufura mumafuro akanaka kwazvo anoratidza kuti akakura uye akawanda. Mombe idzi zhinji dzacho inhema. Dzimwewo dzine zvichena apo neapo poitawo dzimwe dzeruvara rwupfumbu, dzinenge mbiri. Mombe idzi hadzina kubatana, pane dzimwe dziri kurutivi rwuno koita dziri nechekumusoro. Nechekumusoro kumberi kwacho kune dzimba dziriko.

Mumba yokubikira yechizvinozvino mune sherefu irimo yoruvara rwegireyi ine zvitema. Pasherefu apa pakazara midziyo yakawandawanda uye yakasiyana. Pane mandiro, mabhokisi okuisira chikafu uye makapu eruvara rwakasiyanasiyana.

Mudhorobha mune vanhu vakawanda vari kuita zvavari kuita vachifamba vachikwira nekudzika. Pane murume akapfeka nhumbi yeruvara rwedenga rwakacheneruka uye bhurugwa dema. Akabata zvidhori zvakawanda zvine mavara akasiyana siyana. Chimwe chidhori chitsvuku chimwewo ndecheruvara rwedenga uye akabata zvakare bhegi hombe rinoratidza kuti mune zvinhu mukati.

Nzvimbo inotaridza kuti inongogarwa nevanhu vachitandara zvavo vanhu vese vese. Inotaridza kuti yakachena zvikuru kwazvo uye pane miti yemimvuri. Miti idzi dzakawanda kwazvo.

Chikomo chakagadzirwa nematombo akakura kwazvo akaturikidzana akaenda mudenga. Pakati nepakakomveredza chikomo ichi zvimiti zvakawanda zvemaruva akasiyana siyana.

Mundiro chena mune mupunga muchena uye nyama iri pamusoro yakabikwa zvakanaka-naka ikaiswa maonyeni ane ruvara rwebumhudza. Uye mune zvimwe zvinenge pepa zvakaiswa zvine ruvara rwegoridhe zviri kuyevedza zvikuru kwazvo. Raisi iri rinoratidza kuti rakawanda rakazara ndiro uye nyama yakaiswa pamusoro pemupunga uyu hazvina kusanganiswa.

Mugwagwa unofambirwa nemotokari wakagadzirwa zvakanaka chaizvo chaizvo. Pane madziro ari nechekurutivi kwemugwagwa uyu anoratidza kuti akavakwa akashosha chinhu chaakashosha uye pane nzira inofambirwa nevanhu parutivi rwemugwagwa wemotokari uyu.

Gedhe dzvuku rakanobatana nemadziro eruvara rwegireyi anoratidza kuti ave neguruva muzasi. Nechekumberi kwacho tinoona bundo riri pachivanze rinoratidza kuti rakatsikwa- tsikwa zvakanyanya uye rimwe raro ndereruvara rwebumhudza uye rimwe ndiro rakaoma.

Muti wakamera pakati pematombo akapatsanurwa nemidzi wemuti uyu. Nechekumashure kwacho kune makomo ariko uye miti imwe ineruvara rwepfumvudza yakawanda.

Mundiro chena makazara nezvidyiwa zvakasiyana siyana. Mune sadza rinoratidza kuti isadza rechibage uye muto uri pa(side) wakakorerera unoratidza kuti muto wamadomasi nemanyanisi wakabikwa zvakaisvonaka kwazvo. Parutivi pemuto uyu tinoona muboora uneruvara rwebumhudza wakabikwa zvakanaka uye wakaiswa mhiripiri namatemba arinechepamusoro pacho akakangwawo zvokuti.

Panogadzirwa midziyo yomumba yekushandisa nekurongedzera zvinhu. Panoratidza kuti pane tafura yakapera kugadzira ineruvara rwepfumbu yakasvibira uye yakanyorwa nyorwa pamusoro payo kuti inake. Tafura iyi yakakura uye yakareba. Nechekuseri kwayo pane chigaro cheruvara rwepfumbu zvakare.

Mashizha eruvara rwebumhudza akawanda uye akakura. Mashizha aya anoratidza kunge mashizha emuti wemuranjisi kana wemuraimondi kana wemumwewo muti unogadzira michero yakadaro.

Madziro akavakwa nezvidhinha zvitsvuku uye ane simbi pakati pawo kuti zviratidzike zvakanaka. Anoratidza kuti akavakirwa kuti ashoshe imba kana kuti zvaakashosha izvozvo kuti pasangopindwa nemunhu wese wese.

Munhandare mune vatambi vakawanda varikurwisana vanoratidza kuti varikurwirana bhora anova matambiro anoitwa mutambo wacho. Nechekuseri kwavo kune matende ariko akagadzira mumvuri wakagarirwa nevanhu.

Mubindu mune zvinhu zvakawanda zvakamera zvinoratidzira kuti zvimwe zvakarimwa uye zvimwe hazvina. Mune bundo rakawanda rimwe rakakura rimwe pfupi uye mavheji akadzvarwa ane ruvara rwebumhudza anoratidza kuti ava kutosvika. Nechekumberi uko kune miti dziriko dzakawanda kwazvo.

Pakati pematombo maviri makuru kwazvo aneruvara rwe gireyi, pane zvimiti zvakamera zvinoratidza kuti zvakatokura ipapo , zvine mashizha matikitiki zvine ruvara rwe bumhudza.

Madziro machena akanosvibira, anoratidza kuti akasosa imba kana chinhu chaakasosa chisingaonekwi nekunze. Nechepanoperera madziro aya pane gedhe rinokupayi kuti mupinde pane chakasosewa ichi. Pane mumvuri zvakare wemunhu arikuratidza kuti ari kupfuura nemugwagwa.

Parutivi pechimugwagwa chidiki chisina kugadzirwa zvakanaka chine matombo. Pane imba yakakura kwazvo yakashoshewa nemadziro ane ruvara rwegireyi.

Nepanze peimwewo imba pane miti dzakawanda dzinoratidza kuti dzimwe dzacho ndedzemaruva uye dzimwewo ndedze mumvuri dzakawanda dzeruvara rwebumhudza. Miti idzi dzirikutevedza nzira iri kufamba ichienda. Imba yacho tinoona marata arioga akangoburikira.

Murume akamira akabata chiuno nerumwe rouko, rumwe rwakabata gonyeti jena. Umwe akamira pamusika womunhu unova unotengeswa zvinhu zvakasiyana-siyana, zvidyiwa nezvimwe zvisiri zvidyiwa.

Mudhorobha mune vanhu varikufamba vachikwira nekudzika zvinoratidza kuti kwambonaya pasi akanyorwa vanhu awa wakapfeka nhumbi dzakasiyana nechekumusoro uko kune imba huru kwazvo inemagirazi parutivi payo

Mugwagwa usina kunyatsogadzirwa zvakanaka. Uri kupfuura nepadzimba mbiri, dzimba idzi dzakamira dzichitevedzawo mugwagwa uyu. Hadzina kupera kuvakwa uye hadzinawo ruvara.

Mauswa akawanda zvikuru kwazvo ari mudondo uye mamwe akareba anoratidza zveshanga. Pakati pawo mauswa aya pane panoratidza pakacherwa pane mavhu akaita kachuru kadiki.

Vana vechikoro vari pachivanze chechikoro panenge panhandare, pakakura zvisingaiti. Vana ava vakawanda. Vakapfeka mbatya dzakafanana dzinova mbatya dzedzidzo. Vamwewo ndovasina kupfeka vanoradzidza kuti vange vachimbotamba.

Patafura yeruvara rwegireyi yakanyorwa nezvichema, zvitema uye zvinhu zveruvara rwebumudza. Pane girazi riripo rine chinwiwa chinoratidza kuti chinonaka zvikuru, mukati mechinwiwa ichi mune zvinenge mashizha eruvara rwebumudza arimo zvinoita kuti zvinge zvichiyevedza, uye mvura yakatonhoreswa.

Parutivi pemugwagwa panoonekwa nzvimbo inemavara askasiyana siyana. Pamwe panevhu rakasvibira kuita sepakapiswa zvinhu. Pamwe pane zvichena zvakawirapo kuita sependi chena. Pamwezve pane matombo anoratidza kuti samende irinechekumberi irikuputsika. Iyi nzvimbo inoratidza kuti inoshandirwa kuda sekugadzira mota.

Uriri hweruwara rwegirei rwakanaka kwazvo unoratidza kuti ndewechizvino zvino. Uriri hwauiswe kobhura hunongotsvairwa nokukorobha zvinobva zvinoita nyore pavachenesi waro. Uriri wakaiswa mumabhokisi bhokisi hwakarongedzwa pasi

Chingoro chakamira panzira yakagadzirwa zvakanaka chinoratidza kuti chakaiswa zvimwiwa zvakawanda uye zvakasiyana siyana kuti zvitonhorere kuti zvigomwiwa zvichitonhorera. Pane munhu akagara kuseri kwechingoro ichi anoratidza kuti ndiye mutengesi wezvinwiwa izvi.

Murimi anoratidza kuti murimi wehove. Akabata tuhove tuviri tunoratidza kuti tukwaya asi tukwaya tudiki. Tuhove itwu twunoratidza kuti hatusisina upenyu nyangwe zvazvo twuchangobudiswa mumvura.

Vashandi vanoratidza kuti vanoshanda pagaraji. Vakagara pamatayira vachitaura nyaya, vanoratidza kuti vakambozorora. Pane mukadzi arikupfuura akabata zvikwama zvake zviviri

Maruva eruvara rwebumhudza. Akawanda, anerwudzi rwumwechete. Akanzvarwa achienda pasi. Achibva nechepamusoro paari. Necheparutivi pacho pane mamwe maruva erumwe rudzi zvekare akasiyana neiwaya aripo. Maruva aya ane tunhu tweredhi turikubuka nepamusoro.

Moto wakaveswa nematanda akatsemurwa zvakanaka-naka anenge ehuni dziya dzinotengeswa. Matanda aya ari kupfuta, pakakomberedza moto uyu madota akawanda kwazvo.

Chinwiwa chedoro chakagadzirwa kukambani imwe chete. Chinwiwa ichi chakaiswa mumabhodhoro akasiyana- siyana zvichisiyanawo nekuti rakagadzirwa nei. Pane bhodhoro rekutanga rine muvharo weruvara rwepfumbu rwakasvibira, rinoteverawo rine muvharo weruvara rwedenga rwakasvibira uye rinoteverawo rine muvharo mutsvuku. Nechemuzasi memabhodhoro aya tinoona magirazi akadirwa tudoro tushoma.

Imba isina kupera kuvakwa. Inongova mudhuri usina mikova kana mazen'e kana mafafitera. Nechepazasi payo pane mugwagwa wakatsonga.

Murimi akabata ruva ririmukabhasikiti. Kanoratidza kuti iruva repamusha uye rakaesvonaka. Rinemavara matsvuku uye ebumhudza. Kumashure kwazvo tinoona unenge muti.

Chigubhu chenwiwa chekokakora. Chigumbu ichi chinoratidza zvinhu zvirimukati. Mukati munezvinwiwa zvitema. Panze pechigubhu ichi tinoona chipepa chakatenderedza. Chakanyorwa nezvezvinwiwa uye zita rezvinwiwa zvirimo.

Mudhorobha mune vanhu vakawanda varikuita zvakasiyana siyana. Pane murume akafuratira akabereka bhegi dema iye akapfeka nguwani zvinoita kuti kumeso kwake kusaonekwa . Pamberi pake pane mukadzi akabereka mwana.

Mudhorobha mune vanhu varikuita zvakawanda wanda zvakasiyana. Pane vanhu vakagara pasi vachitengesa zvinenge zvirimwa zvirimo zvinenge chigabe uye migomho yakaiswa pasi. Pamusoro pazvo pane zvinhu zvakaiswa mutupepa zvirikutengeswa zvekare. Panewo vanhu varikupfuura vachiona uye vamwe vachitengawo.

Mudhorobha mune vanhu vakavanda varikuita zvakasiyana siyana. Pane mugwagwa uripo wakazara mota uye vanhu varikuyambuka mugwagwa uyu. Mota idzi dzirikuratidza kuti dzakawanda ande dzirikufamba zvishoma ende vanhu vanokwanisa kupfuura nepakati padzo dzichifamba kudaro.

Musango mune mahuswa akawanda zvikuru kwazvo nezvimiti zvakarebenuka. Mune mahuswa mamwe akaita mapfupi pfupi kwoitawo mamwe akati rebei. Mune mamwe akanotsva nezuva ava neruvara rwunoratidza kuti nderwepfumbu kwoitawo mamwe achiri kuratidza kuti achiriwo mapenyu ane ruvara rwebumhudza.

Mugwagwa wagadzirwa zvakanakanaka kuti mota dzifambe dzisingasimidze huruva. Nechokuminhiri kwawo kune misika inotengeswa nhumbi. Pane nhumbi dzakanaka dzinoratidza kuti itsva dzirikutengeswa. Uye murume akagara pachituro anoratidza semutengesi.

Nyama yemombe yakabikwa zvakanakisisa yakatsvukira yakasanganiswa nezvipuka zvemumvura zvinodyiwa zvakakangwao zvakanaka zvakare uye munenge mune mbatatisi nematomati netumurio turimo twe ruwara rwe bumhudza twakaita kuti zvose izvi zviyevedze zvikuru kwazvo.

Bhazi rakaratidzwa kumashure kwaro kunova kune mavhiri maviri ari kuonekwa . Bhazi iri ndere ruvara ruchena . Rine zvitsvuku zviripo uye rakanyorwa nezvitsvuku. Mafafitera aro matema , zvinoratidza kuti zviri mukati zvisaonekwa.

Imbwa ine ruvara rupfumbu yakagara parutivi pomugwagwa wakagadzirwa zvakanaka unofambirwa nemota. Imbwa iyi yakanotarisa pagumbo paro apa painenge iri kuda kukwenya.

Kuseri kwemugwagwa wemotikari wakagadzirwa zvakanaka kuti motikari dzifambe zvakanaka dzisingasimudzi guruva uye matayira adzo asingakanganisiki, kune dzimba dzakavakwa dzichienda mudenga dzakawanda chaizvo. Dzimba idzi dzine mahwindo akawanda achikwiravo achienda mudenga uye pane vanhu varikufamba pakaita parutivi pedzimba idzi pakaita pakati pemugwagwa nedzimba dzacho.

Mundiro tsvuku yedhaka mune sadza riri kupfungaira. Sadza iri ijena rinoratidza kuti isadza rechibage. Rakaiswa imomo nenyama yakawanda kwazvo yakakangwa yakatsvukira. Neche parutivi pane girazi rine chinwiwa cheruvara rweranjisi.

Pameso pemombe inoratidza kuti ine ruvara rwepfumbu rakasvibira. Pakabudiswa ziso rayo rakanoita sekuvharika asi rakavhurika uye muromo wayo urikuratidza kuti uri kutsenga uye mazino ayo aripanze machena.

Motokari chena inenge kombi iri kufamba munzira yakagadzirwa kuti motokari dzifambe zvakanaka. Motokari iyi yakakura uye kumashure kwayo kune dzimwe mota dziri kuuyawo nekwairi.

Muchitoro mune sherefu chena yakagadzirwa zvakanaka-naka. Pasherefu apa pane zvigaba hobho zveruvara rwebumhudza. Chimwe chigaba chiripo chakanyorwa pamusoro nezvitema. Uye pane zvimwe zvigabazve zvakaita sezviri muzasi zvakarongedzwa pamusoro zvakanaka-naka.

Paruvanze peimba inoratidza kuri imba diki kwazvo isati yaiswa ruvara. Pane miti yakawanda yakasiyana siyana. Pane muvhoko uye mumango yakati wandei. Panewo vanhu varipo vakagara, ruvanze urwu rwakakura chaizvo.

Zvimiti zvakasiyana siyana uye zvakawanda zvakatevera nzira inoita seiri kupinda nepamba pevanhu. Zvimiti izvi zvakamira zvakanaka zvichiratidza kuti zvirikutorerwa zvakanaka. Zvine mashizha aneruvara rwebumhudza zvinoratidza kuti zvirikukura pazviri ipapa.

Vakadzi nevarume vakati kuti vakapfeka nhumbi dzakafanana. Vakapfeka kuzasi zvinemara mamwe matsvuku mamwe eruvara rwedenga rwakasvibira, mamamwe machena uye mamwe matema. Kumusoro vane nhumbi chena dzakafanana pavari vese. Varume vakapfeka mitodo mitema.

Mumba mechizvinozvino munoratidza kuti mumba mekubikira. Mune chitofu chinoratidza kuti chakavakirwa pachiri uye parutivi pacho pane nzvimbo inoisirwa zvinhu zvamurikuda kubikirwa chitofu ichi chitofu chamazvinozvino chinenge chinoshandisa magetsi.

Mumugwaga wemotikari wakagadzirwa zvakanaka kuti motokari dzifambe dzisingasimudzi guruva. Mune bhazi rakamira necheparutivi panoperera mugwagwa uyu pane munhu akamira parutivi pe bhazi iri. Bhazi rakanyorwa nezvitema kuti mhizha.

Mugwagwa wakagadzirwa zvakanaka kuti motikari dzifambe zvakanaka dzisinga simudzi guruva. Kuseri kwawo kune zvivakwa zviriko zvinoratidza kuti zvitoro uye mamwe anenge maofisi aripo akasiyana siyana.

Varume vashanu vanoratidza kuti ndevekukereke yeMasowe. Vakapfeka nguwo chena anova magemenzi ,vose vari vashanu. Uye Havana shangu vakamira mukereke mavo kuseri kwavo kunenge kune ruvara runenge rwe bumhudza .

Chinwíwa cheruvara rutsvuku chiri mugirazi. Mune mhodzi nhema dzirikuoneka mukati uye zvimwe zvikamu zvakacheneruka. Zvinoratidza kuti chinwíwa ichi chingangonaka kune avo vanofarira zvakadaro.

Muchidengu mune habhurosi dzakaibva uye dzakasviba dzakakura kwazvo, dzirikuratidza kuti dziri kutengeswa. Zvidengu izvi zvakawanda zvakazara habhurosi uye zvakaiswa mukadhibhokisi revara rwepfumbu yakatsvukuruka.

Vanhu vakamira parutivi pemugwagwa we motikari wakagadzirwa zvakanaka kuti motikari dzifambe zvakanaka. Mumvuri webhazi uripowo. Vanhu ava vanoratidza kuti vanoda kukwira bhazi kana kuti vanoda kuyambuka nzira. Vakapfeka zvakasiyana siyana uye nechekumashure kwevanhu vakamira ava kunewo vamwe vakagara

Nzvimbo inenge iri mudhorobha panoita zvokugadzira zvinhu nesimbi dzakasiyana- siyana. Panenge panogadzirwa magoni, mafafititera uye zvimwewo zvakawanda, poto nezvimwewo zvinoshandiswa mudzimba dzokubikira uye zvifambiso zvakaita semabhasikoro.

Imba yakavakwa yakanaka chaizvo. Imba iyi inoratidza kuti haina kunyatsokura asi ine makamuri akati wandei. Ine ruvara rwegireyi kumusoro uye rutsvuku muzasi. Ine magonhi machena.

Nzira mbiri dzinofambirwa nemota uye dzakagadzirwa zvakanaka kuti motikari dzifambe dzisingasimudzi guruva uye dzifambe zvakanaka dzisaite tsaona. Pakati penzira idzi pane kanzira karipo kekuti vanhu vafambire uye nechekunoperera nzira yechipiri kune vanhu variko vakagara.

Mudhorobha munedzimba dzavakwa zvakanaka dzakakura dzakaenda mudenga. Dzimba idzi dziratidza kuti dzakati wandei uye dzimwe dzichiri kuvakwa. Nechekuzasi munemotari dzakawanda kwazvo, dzine ruvara rwakasiyana-siyana

Mazai matatu ari patafura chena. Nechekumusoro kwemazai aya kune mari iriko inoratidza kuti mazana emadhora mairi. Necheparutivi pemari iyi pane makandhlera mairi machena akawondoroka.

Kumhiri kwemugwagwa usina kugadzirwa zvakaisvonaka asi unoratidza kuti unofambirwa nemotikari, kune imba iriko ine gonhi rakakura zvisingaiti asi isina mafafitera. Necheparutivi pemba iyi pane chikwangwani chiripo cheruvara rwebumhudza chakanyorwa nezvichena.

Zvirimwa zviviri zvakafanana zvakaiswa muchigaba zvinoratidza kuti ndomazviri kuda kuti zvimerere uye zvisimukire zviri imomo. Nechepakakomberedza pacho panewo zvimwe zvirimwa zverudzi rumwewo uye chigubhu chakabudikira.

Vatambi vakamira vakatarisana. Pane vakomana vaviri vari nechekurutivi rwacho. Vakapfeka nguwo dzakafanana dzinova dzeruvara rutsvuku rune zvichena apo neapo. Pane musikana akamira akatarisana navo akapfeka zveruvara rwebumhudza neruchena kumusana.

Mudhorobha mune vanhu varikufamba vachikwira nekudzika vachiita zvavarikuita zvakasiyana. Pane varikutengesawo anenge madhiringi vakarongedza parutivi rwenzira iripo. Vanhu ava zvitende zvakavapa mumvuri nekuti pavakagara hapana kana muti.

Muti une mashizha nechemuzasi, uye nechepakati kozopedzesera kumusoro. Wakareba zvikuru kwazvo asi unoratidza kuti wakambo chekwa kana kutemhewa mapazi awo. Muti uyu wakaisa mumvuri neche kurudyi kwawo. Uye kumasure kwawo kune madziro eruvara rwechena rwakano svibira anoratidza kuti ane zvaakashosha.

Mukadhibhokisi rune ruwara rwepfumvu yakanochenerukira mune ma raimandi akawanda zvikuru kwazvo anoratidza kuti arikutengeswa. Maraimandi aya ndee ruwara rwe goridhe kunze. Mamwe awo ane zvipepa zvakaavhara ese zvine ruwara rwe goridhe nezvitema. Mamweo ane chipepa chidiki chakangoiswa pamusoro.

Vanhu vakamira pachiteshi vachiita zvakasiyana siyana uye vakabata zvinhu zvakasiyana. Vamwe vakabereka nekupakata mabhegi nezvikwama zvavo, vamwe ndovakabata zvavari kutengesa, vamwe ndovakasengawo mumusoro zvidyiwa nezvinwiwa zvakasiyana siyana

Nzvimbo isina kutsvinda zvachose inoratidza kuti inorasirwa nevanhu vese vese pavanenge vachipfuura. Nzvimbo iyi pane zvirimwa zviripo zvinenge shanga zvakareba zvikuru kwazvo zveruvara rwebumhudza zvinoratidza kuti zvirikuwirirana nenzvimbo iyi.

Vakadzi vakati wandei vakagara vachitengesa zvinhu zvakasiyanasiyana zvinenge zvirimwa. Vakadzi ava vakagara mumutsetse. Kumasure kwavo kune vanhu vari kuita zvakawandawanda zvakasiyana vakadzi navarume. Kunezve varume vakamira vachiona uye vachida kutenga zviri kutengeswa navanhu ava.

Mudhorobha mune motokari dzakawanda dzakabatidza marambi adzo kuitira kuti dzione nekuti panoratidzika kuti ave manheru. Munezvakare vanhu varikufamba famba vachikeira nekudzika vachiita zvavarikuita uye dzimba dzinoratidzika kuti mahofisi kana kuti zvitoro dzakakura kwazvo kuti muoneke kunge mudhorobha chaimo.

Imba dzakawanda dzirikuvakwa dzimwe dzakatopera dzimwe hadzina. Dzakasiya nzvimbo pakati padzo yakatikurei inoita kuti imba imwe neimwe inge iine chivanze chakakura. Pane miti yakawanda kwazvo ineruvara rwebumhudza inoyevedza.

Nyama yakabikwa zvakaisvonaka inoratidza kuti yakakangwa ikatsvukira zvakanaka-naka. Nyama iyi yakawanda yakapakurwa ikaiswa mundiro. Tinoona zvakare manyanisi akachekererwa pamusoro nemadomasi kuti zviyevedze.

Shiri nhema yakanaka kwazvo inebesu rakareba zvikuru shiri iyi inetukumbo tuiri twakabatira pachimuti cheruvara rwebumhudza chiripo chine maruva ane ruvara rweranjisi aneruvara rwegoridhe kumucheto shiri iyi irikuruma zviruva izvi uye muromovayo mutema vakareba

Mugwagwa usina kugadzirwa zvakanaka-naka asi unoratidza kuti unofambirwa nemotokari uye nevanhu. Uri kunoenda uchipfuura nepamusha wakavakwa zvakanaka usina kuiswa ruvara. Musha uyu unemarata akaita mazen'e. Parutivi pemusha uyu pane imba isina kupera kuvakwa.

Vanhu vakawanda zvisingaiti vakamira, mumwe achifamba vachiita zvavarikuita. Parikuratidza kuti parikutengeswa zvinhu zvakasiyana siyana. Pane vanhu vakabata mabhegi nezvimwewo zvakabatwa zvakasiyanawo, vamwe vakabata migomo. Mumwenemumwe arikuita yaari kuita aziva chake waziva kwake.